Ingenia alo exɔtulawo wo le afi sia eye wo le sola panel wo le eƒe dɔwɔwɔwo dzi le afi ebe edzi be ne yewoawɔ sola panel eye ana be ne ŋdɔ ŋua amewo ate ŋu akpɔ woƒe akaɖi le woƒe aƒewo me.

Afi yia enye ami dzraƒe, ne wonye be ekpɔ afi yia eŋu, eŋu vi ,ne wole afi ma nenema la, ame geɖe wole afi, wodzi bene yeawo tso emɔ me, motokula hã afi nenemake ne eve ami dze ƒe yia mɔl alo teƒe yi wole nuwo dzram le hã la, ele teƒe ma, ɖevi kapkple ametsitsiwo katã le afi ya

Amehawo wo le kuteƒe. aƒetɔ aɖe edz klo eye wo le akɔ fam na ekuƒomea. Ame mamleawo wo le aƒetɔ aɖe ƒe megbe kple ekuƒomea ƒe megbe eye wo le aƒetɔa kpɔm. aɖaka hã le afi ma.

Ɖevi woƒe ame adre wole woƒe dukɔme. Ke wobubɔ anyi ɖe gakpowo dzi, wodo awu ƒoɖiwo nenemake kotoku ele wo gbɔ eye wo…teƒe yi wolea teƒea ƒoɖi ale gbegbe. Wole gakpo viviwo fɔm eye wole nu kom le dze ɖom na wo nɔnɔewo.

Nuɖuɖu vovovo ƒe nɔnɔmetata le afi eye waakye kpe eer sabala, amagbe, nenema ke enyi ie abladzo kpakple atadi le afi eya enye nuɖuɖu eye nunyiame ele me ale gbegbe.

Dɔwɔla woƒe ame etɔ̃ wole afi ya eye wonye indziniawo. Wodo woƒe akpoxɔname kuku, nenemake wodo woƒe dɔwɔwuwo. Wole dɔ wɔm tso eyi woakɔ aku ami le afi ma, wole edɔ wɔm tso eŋuti.